Nandeha teny Anosy aho nitady ilay voninkazo afa kely sendra itako indray mandeha. Nanontaniko ny vidiny lafo dia lafo, hay hono tsy naniry teto Madagasikara izy ity fa nafarana manokana avy anan-dafy ka mbola vitsy dia vitsy ny manana azy.

Fomba iray ahazoanao mandeha lavitra sy mitety tany ihany koa ny famakiam-boky. Toa iainanao mihitsy ilay tantara ary toa azonao sary an-tsaina avokoa na ny toerana na ilay trano.

Tsy mba ampy fitaovana tahaka ny tantsaha any ampita ny eto amintsika, zarara manana an'iny antsy farango iny izy raha haka vilona ohatra. Rehefa tapaka ny vilona dia ny tanany ihany no andraofany azy ho ao anaty kitapo. Rahoviana la vao mba hisy hamatsy fitaovana raitra ireo tantsaha antsika ireo.

Tsy ny olona rehetra no afaka manana fitaninana afo ao an-tokantranony, ny antony dia lafo dia lafo ny kitay, eo koa ny fanorenana ny tranony, izay mitaky fahaizana manokana rehefa hanamboatra ireny fitaninana afo ireny.

Matetika iantefan'ny safidin'ireo olona te-hampiasa vola ny fanokafana trano fisakafoana. Tsy manara-penitra anefa izy ireny indraindray, satria tsy matihanina amin'izany asa izany akory ireo olona manao ny asa.

Raha tsy hohanin'ny voronkely sy ny biby hafa izao ity fanday kely ity dia ivadika lolo tsara tarehy ao aoriana kely ao. Jereo ity izy mihinana izato ravin-kazo maitso mavana. Mazoto homana erỳ, tahaka ny hoe maika ho lehibe.

Katrafay, mandrava sarotra, tamotamo, sakamalao, ravim-boafotsy. Zavamaniry manana ny hasiny ary manana ny asany avokoa ireo. Manana ny maha izy azy tokoa ny malagasy raha resaka fitsaboana nentim-paharazana no resahana. Lova sarobidy avy amin'ny razam-be ka ho dimbiasan'ny taranaka aman-dimby.

Ny gazety, ny "radio", ny fahitalavitra, ireo no fitaovana entina mampita vaovao matetika. Ankehitriny koa dia misy fomba hafa iparitahan'ny vaovao : eny an'arabe, eny an-tsena rehetra eny. Raha vao misy vaovao iray mivoaka dia vetivety monja no iparitahan'izany ka tapitra maheno ny iray tanàna.

Inoana marimarina fa itondra fandrosoana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena ny fanafaran'ny fanjakana itony fitaovana maventy itony ; tahaka ny trakitery izany. Entina hiasana tany ho an'ny fambolena sy fiompiana, entina koa amin'ny fanorenana maro samy hafa.

Fanaoko ihany koa ny mandray fiara fitanterana iray miala amin'ny toerana anankiray mankany amin'ny toerana iray hafa. Misy amin'izy ireny mantsy lavitra dia lavitra ny lalany.

Dinta na lailosy, karazan'irony sifotra, saingy tsy misy akorany. Ireny bibikely ireny izay raisintsika ho mpanimba foana matetika, kanefa mba manana ny asany ihany izy ireny, tahaka ny zavamananaina rehetra ; manana ny hatsarany ihany koa. Tsy maintsy misy ilàna azy, ka aza vonovonoina.

Maro dia maro ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra izay ho hitanao mandritra ny telo andron'ny tsenabe. Fampangotrahana rano, fera fipasohana, fatana mandeha amin'ny gazy sy ny maro tsy voatanisa.

Tena ilaina ve ny famerana ny zaza ateraka ? Ho an'ny tokantrano malagasy iray tokony hanana zanaka firy eo eo raha somary sairana ara-pivelomana.

Ilaina ny mianga ora iray na roa any amin'ny trano fonenana raha hamonjy lera indrindra moa raha toeram-piasana na sekoly. Izany dia vokatry ny fitohanana sesilany izay misy eto an-drenivohitra.

Tandremo ! Rehefa mampiasa fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ianao. Fa nohon'ny fiankarana sy fidinan'ny herinaratra, dia mety hahasimba ny fitaovana ampisainao. Mila hamarinina araka izany, aminy alalan'ireny fitaovana manamarina ny herinaratra ireny, ny tanjakin'ny herinaratra miditra ao amin'ny fitaovana ampiasainao.

Ny vaovao ara-politika, ny trangam-piarahamonina, ny hetsika ara-kolontsaina hatramin'ireo kilalaon-tsaina maro samihafa no hitanao ao anatin'ny gazety miseho isanandro. Mbola mahaliana ny maro anefa ve ny fanjifana azy ireny ?

Inona re no zavatra tsy ho vitan'ity vatakely iray antsoina hoe finday ? Hitanao ao avokoa na ny famantaran'andro na ny famantarana ny atsimo sy ny avaratra, hitanao ihany koa ny vata fandraisam-peo hatramin'ny fahitalavitra raha tsy maintsy nampiasanao milona samy hafa ireo rehetra ireo fahiny.

Tiako izao raha anio hariva hiaraka isika. Entiko ianao hitsangatsangana manerana ny tanàna, rehefa vita izany dia hiaraka indray isika ho eny amin'ilay toerana fialàna hetaheta iray tena mahafinaritra. Ny andro moa mafana rahateo.

Trano iva sa trano misy rihana no tsara ? Raha izaho izao no misafidy dia aleko trano iva, tsy voatery ho lalorana fa atao trano biriky, irony madio ivelany irony, ny tafo indray na tafo pala na tafo bozaka, eny, na tafo vita amin'ny satrana aza tiako foana, tsy atao fanitso, mba te hanana trano miavaka amin'ny maro aho.

Nosafidiko mihitsy ity toerana iray ity hihaonako aminao anio noho izy tony sady voaravaka zava-maitso. Eto isika afaka miresaka amin'ny fo tony ary angamba ho voalazako aminao amin'izay izay tiako nambara taminao hatry ny ela.

Rehefa mamaky gazety, dia ny pejy miresaka ny ara-kolotsaina foana no jerena voalohany. Tsy midika akory hoe tsy liam-baovao ny tenako fa tiako fotsiny ny manomboka ny zavatra rehetra ataoko amin'ny zavatra mahafinaritra, tahaka ny ataoko amin'ny andavanandrom-painako ihany.

Maitso kokoa hono ny ahitra eny ampitan'ny morona. Asa izay fahatsapan'ireto ondry aman'osy izany. Ny hita sy tsapa mantsy ankehitriny, vokatry ny doro tanety dia miakely ny ahitra azon'izy ireo raofina.